Children na blessing wen dey bring joy, laughter and hope to di world. for every house, den dey bring light we dey brigh ten di family from di way wen dem dey play, dey laugh and dey ask plenty questions, children dey remind us sey life na journey wey suppose sweet. for community, children na di future leaders di way we train dem today go show how their tomorrow go be if we give dem good education, we teach dem respect and we dey show dem love, dem go grow to become beta pipu wey go make di world become beta place. children dey curious oh which wan dey mean sey e dey help dem de dey learn fast bicos everytin dey won ask questio ontop na why e dey important to dey guide dem well. if you show dem good example dem go follow, but if you no care, dem too dem no go care. na for di house of the parent, di teacher, and di community to protect and teach dem di righ way. even though children fit dey stubborn, or dey fi too dey play well well sometimes, na normal part of growing wetin dem need most na love, patient and understanding. di smile wey pikin get, e fit wipe away stress and di sound of their laughter self, e dey bring peace to pesin heart. children na di real gift of life. we need and we need to dey cherish dem, dey protect and dey guide dem so dem fit fufil um their beta purpose for dis world.

Sitting room na one of di sweetest place for house especially wen children and mama dey together. Na there plenty family moment dey happen laughter, gist and small quarrel go mix together You go see di children dey scatter di place, dem go dey jump up and down dey go dey play or go dey watch cartoon. One go dey fight for remote another one go dey drag toy while di youngest fit dey cry for at ten tion. Mama go dey shout make una calm down, una go break something oh but deep down she dey enjoy di noise becos na sign sey her children dey happy Sometimes mama go join dem play or she go even tell dem story she fit dey use di time to teach dem small lesson about life Di sitting room go just turn to classroom, playground and family area where you go dey bond Even with di noise and wahala, di love wey dey di room dey strong oh Mama dey look di children with smile, go dey thank God for di joy wey dem dey bring for her life For sitting room family bond dey grow and memories go last forever

Children dey like to dey dig ground whether na sand for backyard, mud for village or even small patch of soil wey dey garden. Di joy wey dem dey get from digging dey special becos e dey mixed with play, curiosity and adventure. You go see dem dey carry small spoon, stick or even use bare hand, dem go dey dig like sey dem dey find something. Sometimes dem go sey dem won plant something like flower or small seed, other time dem go just dey dig for fun, dem go dey create small holes wey dem dey call secret tunnel or castle. Di thing be say digging dey help children learn about di world, dem fit find insect, stone or root wey go come mek dem dey ask plenty plenty question, dem go dey ask like sey mama wetin be dis, why e dey here. Na through dis kind play dem dey explore nature and dem dey build deir own imagination. Even though digging fit dirty deir cloth and deir body, di happiness wey dem deir face e dey dey worth am o. Parents go dey shout mek una no scatter everywhere but at di same time dem go laugh becos dem sabi sey na children. Children digging no be just play, na way for dem to connect with di earth, express deir creativity and enjoy di simple joy of dem sey dem still dey small.

for plenty villages and communities for nigeria UNICEF hand pump na blessing wey change pipu life you go see children gather early morning or evening with deir buckets and jerry cans dey ready to fetch clean water as dem dey pump the handle you go dey hear sound of water wey dey splash, and you go dey hear small laughter go dey follow because the children dey always turn am to small play some go dey compete who go pump faster while, others go dey sing, or go dey gist as dem dey wait for their turn the hand pump dey mek life easy for the children because dem no need to waka far go river or stream wey fit no even dey clean the clean water wey dem dey fetch dey help prevent sickness like cholera and typhoid he dey also give the children more time to go school or help for house, instead of wasting time to dey find water even though the work fit hard sometimes the children dey happy, because dem sabi sey the water dey safe for drinking and for coooking UNICEF hand pump be big blessing for commmunities and the sight of children too wey dey fetch water, dey remind us how important, clean water be for life and for healh na joy to see the impact for the children life and the entire community

Children love to play game for outside and wider wider, na one of the favourite for playing plenty places Di game dey simple o, but e dey full of fun and laughter, and even team work join You go see di children gather for open space, dem dey shout and dem dey laugh as dem dey organize di game To play wider wider, dem go first draw two lines for ground wey go represent di boundary Tu or tiri children go stand inside di boundary wey dem dey call am middle while others go dey outside Di children for outside go try to dey cross di middle, to di other side, without the ones for di middle mek dem catch dem Di ones for middle go dey shout wider wider, catch dem As dem dey try to stop di ones from crossing di game dey sweet, but e require speed, and e even require bravery sef Di children go dey run dey dodge and sometimes sef den dey try mek dem avoid so dat dem no go catch dem When pesin from outside, when den catch pesin from outside e go join di middle team until one person remain for outside dat last person go be di winner if e fit escape till di end Wider wider dey teach children team work o E dey help dem mek dem think fast fast, and e dey help dem mek dem stay sharp E dey also give dem exercise as dem dey run up and down and den dey burn energy and den dey get den dey get plenty plenty fun For di end, every body go laugh go gist, and dem go even prepare for di next round Na true example of how children dey find joy for di simplest things for life

Rejection na something wey fit pain person well well, but e no mean say life don end. E fit happen for work, sometimes for relationship or school or even business. But how you go take handle am go determine how we go move forward. For here I go yarn you some better ways wey you go take handle rejection wey go keep your mind and body strong. The first thing be say, no too dey hard on yourself rejection no mean say you no good or you no try sometimes e fit be say the opportunity no just fit you or e get another plan wey go dey prepare for you. So no dey carry blaim de worry yourself when rejection hit you no de keep am for mind like secret yarn your close friends or family wey you trust. Them go fit ginger you, support you and help you see say e no bad as you de think. Sometimes when you talk your mind e dey reduce de pain wey you dey feel. Ask yourself, watin I fit learn from this experience. If them reject you for a job e mean say you go work on your CV but you go gather more skills if na relationship e fit be chance to know watin you go do better next time. Rejection fit dey bitter o but e dey carry lesson de follow body. No use another person success take judge yourself everybody get hin own time and your time go surely come. Life no be competition na journey may you just focus on your own lane may you just focus on your own lane

cities dey organized to make life dey easy for peple them divid cities into diffrent areas areas wey be like residential zone business areas market e come get industrial zones too the residentila areas na wey people dey live while business areas e get office e come get banks an mostly where people dey work Market dey selling and for buying things an industrial zones na where factories dey produce goods public facilities like schools hospitals govenment offices them dey city too dem spred around so dey go serve pipul roads an transport system like buses okada keke na pep dem dey connect the areas dey come dey make make movement de de easy for people recreational places like all the dem park dem stadium dem cenima wey dey to provide better relaxation for people himself e dey for city everything dey aranged so everybody fit faind wetin dem need and wetin go make them live better life for the city

friendship na one of di sweetest thing wer person fit get for life but you sabi sey e de also affect your brain. true friendship de do plenty things for how we de take, how we de feel am, how we de even live life. wettin you, when you dey with your close friends your brains de release one chemical wer dem de call am oczitosin and dem don even give am nickname sey, love hormone. dis oczitozin de make you de feel happy de dey calm and de connected na why when you de tease or de laugh with your friends you go feel like sey all your stress don disappear. friendship de also help de reduce stress, because your brain go de release less cotiso wer be stress hormones. when you de around pipu wer care about you, if life wahala too much, if you just talk to your betta your good friend, e fit help you calm your mind, your brain go even de sharp because friends go de encourage you to try new things and der help you de solve problem together. e get as friendship fit help your mental health too. pipu wer get strong friendship de dey less like e make dem de feel as if nobody dey for dem or make dem even fall into depression. de support wer friends de give fit make your brains feel balance and help you make you de think beta. dem de help you boast your self esteem too because true friends de always remind you sey you mata. so friendship no be just fun and play o. e de rewire your brain for beta health, happiness and smarter thinking. so make you try de appreciate your friends because dem de make your life and your brain de sweater.

Entertainment, e dey very important, because ed ey help pipu mek dem dey relax, e dey help dey reduce strength, stress and e also dey help mek person enjoy life. After e don get long day for work, or your body just tire from stress wey you go, go dey hustle, entertainment like music, like films, or even though na sport or games, fit mek your mind calm and e go give you joy, e dey also bring pipo together o, just tek for instance sey, pipo wey de come together mek de watch football, pipo wey dey go concert go hear musician dey sing or pipo wey dey come together mek de play games with deir friends, e dey help strengthen relationships and e dey create happy memories for pipo mind. Entertainment dey good for your mental health too, because e dey from distract you from your worries, e go mek you laugh, e go con even inspire you mek you dey creative well well. Sometimes, e dey teach new ideas o, e dey even teach you new cultures or di lessons through dis stories and art. In short, entertainment na something wey, wey dey balance life, e dey mek life de dey sweet wella, and e dey help pipo mek de dey connect together with dem selves, mek dem understand dem sef wella.

social health na how well you fit relate and how well you dey connect with fellow people wey dey around you e mean say you sabi maintain beta beta relationship an ju sabi dey communicate wela with people an you also dey support people emotionally if your social helt dey strong wela you go just dey feel sey people like you well well you go feel sey people dey for you wey dey support you wey dey mek you happy you go get people wey even help jou during tough taimes and dey go also dey there make dem celebrate you for your hard taimes e dey also help to dey reduce loneliness which be say you no go dey feel sey na only you dey you go feel sey people dey for you an e dey also help to reduce stess wey dey very good for your mental health an join physical health join good social health means sey jou sabi dey handle fight jou sabi dey handle conflicts peacefully you no too liak to deyy join your mata for where fight dey an you dey respect people you come dey create good good bonds with people with your frends jour family an even strengers wey you no know in short mtwwwww na key part of living a beta life an a healthy life

To be good model you need live your life in a way wey go inspire others, and here na some ways wey you go fit use be good role model. Try dey always dey dey honest, dey kind and respectful, pipu dey always look up to dise wey dey behave well even wen dey know sey no body dey watch dem. Try do tins you dey talk about like sey now you dey preach about hardwork make sure sey you dey work hard too becos as dem sey action dey speak louder dan words no matter how successful you be for dis life always treat others with respect and humility, dey accept your mistakes and also dey learn from dem show others sey no body perfect but you fit always improve, encourage others with your words and actions, dey show pipu sey challenges fit become opportunities dats if dem no give up. Help pipu grow with with your knowledge and experience wey you don gain. In summary, to be a good role model na about living with integrity, helping others and inspiring positive tins for dia lives.

if you wan b great parent, you need to show love, you need to dey show guidiance and dey understand your pikin and here na some ways wey go help yu be beta parent. always dey et your children know sey you love dem and sey you value dem mek sure sey you dey hug dem, ou dey praise dem wella and you dey spend beta time with dem, mek you deypay at ten tion wit wetin dem dey feel and wetin dem dey think. dis wan go help dem mek de feel sey pesin dey there for dem and pesin dey wey go understand dem. mek you try to dey set rules and expectation, but mek you no too dey harsh o dem oh, mey you mek sure sey di thing dey fair for dem mek you dey discipline dem so dat you go show dem sey you dey there for dem. children dey learn more from wetin you do and wetin you dey tell dem so mek you tyr dey show dem kindnes, and dey show dem patience and dey respect dem you gats dey encourage dem for their intgerest oh wetin den like you go help dem mek den learn new things and you o kon celebrate dem for any beta achievement wey den get. no mata how small di tin be oh. you go guide dem mek dem understand wetin honesty mean oh and mek dem understand hard work and also mek dem know how de dey respect eachother and other pipu outside. children dey learn dring their own time so no dey rush dem, mek you give dem time mek dem catch up with their own pace and mek you mek sure sey our home na place wey de dey feel secure both physically and both emotionally. las las, if you want be beta parent, na jus by loving your children mek you dey love dem unconditionally mek you dey guide dem with care e dey elp dem mek dem dey grow, mek de dey confident and mek de dey responsible s wen de grow to be big pipu, den go dey happy.

to cope with depression no easi but e get ways wey fit help de first thing na to talk about am with people wey you trust like your friends or family um to dey share wetin you de feel go help you ease de burden and also try to seek professional help like terapi or medikation dat is if e dey necesari e fit help you manage your mood and thought beta make sure sey you stay active even small ecercise like walking go release happy homones and increase your mood try de set small goals make task less stressful for you surround your self with a support network of people wey care about you practice sef care which means sey make you try dey rest well dey eat healthy and dey do things wey go make you relax challenge negative thought by replacing dem with de ones wey de beta lastly try give yourself time because you see dis healing e dey take time and progress fit dey slow but e de count in shot talking seeking for help de staying active and sef care oh dey help manage depression dont forget to give yourself time and and kind to yourself during all dis whole process

coping with lack for life e no dey easy oh but e dey possible if you take the right step an now i go teh you some of the steps wey you fit take the first tin na to accept your situation as e be no dey deny am because na when you even accept am you fit dey begin make you dey find solution to dey problems wey you dey face make you dey focus on the important tins o no be tins wey no too important focus on the tins wey dey important at dat time make you just dey small wey you get use am wisely make you also try make e dey dey resourceful make you dey find ways wey go dey help you make you dey solve your problems make you dey learn new hand skill an make you use wetin you don already get no dey fear to ask people for help o to ask help from family to ask help from family or na for your friends or for organization wey you know say dey fit support you Sometimes e dey easier when people dey join hand make Dem assist you an make you try dey practice gratitude because if you dey practice gratitude, e dey make you dey focus on the good things wey still dey your life no mata how samll e be e go help you make you no focus on tins wey you no get or make you dey choke eye for people tins? e go also help you make you stay positive and make you dey hopeful sey God dey for you. And finally try dey take small small steps everyday make you dey improve your condition an no give up oh because beta days dey come an if you, beta days dey come if you dey keep dey push

To create work schedule wen go help you manage your time well, you fit follow dis steps. Di first thing be sey, write down all your task, na everything wen you need do be dat. Carry paper or use your phone to list everything take list everything wen you need to do. No forget small small task too because dem dey important. Dis one go help you get clear picture of wetin dey your plate, after you don list everything, you go come set priority. You go arrange di plan based on which one dey most important or e get deadline. Start with di one wey urgent or need plenty at ten tion before you handle di ones wey nor too dey serious. After dat one you go come give time for each of your task. Check how long each task go take, and fix am into your day. No park too many things put inside one day, give time for break and rest. You go come use things like calendar to arrange everything properly, so you go fit dey track am. You also need to come stay flexible, sometimes things fit change, or emergency fit happen. Make sure sey you fit adjust your schedule wen e dey necessary without spoiling other plans. Den di last thing come be sey, you gats hold on to your schedule, discipline yourself to follow wetin you don plan and no allow distractions carry you go another side. And after you don do all dis one, you go fit manage your time better, finish your work and still get time to relax and enjoy.

life challenges no dey easy oh but you fit handle am if you get beta mindset wey you go take handle am dey first tin be say you go accept challenges as e be but try make you no dey run from any challenge because na when you even face dey challenge nahim you go fit begin dey solve am You go dey calm you no go let any fear and frustration make e dey inside your body because when e dey inside your body e go you go fit lose control the next tin na you go sidon understand that situation o you go find out wetin dey even cause the problem sef an you go start dey tink about ways wey fit helo you solve that problem if e take too much no shame make you ask for help from frends or even though from family or from people wey you know dem sey dem fit guide you you see sey support from others fit make the load dey small for your head an you go try dey stay positive o no matter dey difficulty you go tell your self say, every challenge e get solution an yiu come use your experince wey you don get from before make you dey encourage yourself sey e fit do am you go come take small small steps every day wey go help you handle the solution go help you handle this problem wey you dey face instead of make you dey try solve everything at once then lastly you go help yourself make you learn freom the challenge life challenge dey teach lessons o And dey lessons fit even make you dey stronger and dey wiser that if you understand the lesson from the challenge. And you go remember sey tough times no dey last but strong people dey survive and if you get patience you come get courage and you dey determined say you fit do am, you go overcome anytin wey life carry body give you

if you want describe appreance for English bah, you go talk about how person dey look physically. you fit start with the person body, how di size of di person body be. you fit use say okay di person e slim or you go say e fat or you go say e tall. for example now, you fit say the man tall, the man come slim. di next thing be sey you fit talk about di person face, di things di features wey person get for face. you fit use di person eye, di person nose or di person mouth. see dis example you fit say, she get big eyes and she come get fine smile. or you fit still say, him nose dey pointed. if di person dey fair or di person come dey dark, you fit say di girl she fair well well. or you go say kai di bobo he dark and he come handsome. you go fit also describe di person hair oh, you go talk about di person di colour of di person hair or how di person di length of di person hair dey, if di person hair long or if di person hair short. or you go fit even use di hair style wey di person carry describe di person. for example you fit say, ahn ahn di girl she get long black hair oh, or you fit say she hair dey for afro style if di person dey wear special clothes you fit add am too. for example now you fit say ahn ahn di girl she dey wear red gown wey dey fine. [2] las las if you want describe anything wey stand out, you stand out like di glasses, di tattoos or dimples, you fit even say di guy get tattoo for him arm. or you go say she get fine dimples for her cheeks wen if she smile, e dey make her dey fine. if you dey describe person as di appearance, na just to dey talk about how di person be from di person head down to di person leg. in a way wey you go fit help make person wen you dey explain am to get clear pict picture for dem head.

to manage anxiety the first tin wey you go do be say you go calm yourself down wen you dey feel anxious make you try dey take deep breath breathe be sey make you dey breathe in jou go come breathe out because this wan go help mek e calm your body an e go come even give you peace of mind join the next tin na to identify wetin dey even worry you you make you dey worry you go ask yourself wetin dey even make you worry if e jou really need make you dey this worried sometimes dey problem e no big reach as e look oh just dey try focus on wetin you fit control and e go come leave the rest you fit also try make you talk to person wey you trust because sometimes wen you dey talk to people you dey say your fear how you dey feel with your frends, your family or na him be make you go meet councelor this tin e fit help you make the problem dey small for your head an e go come help you make you even get beta advice anoda tin to do be sey make you try dey do tins wey dey make you dey relaxed all this tins like sey make you dey lis ten to music make you dey exercise or make you dey do small waka up and down from here to there this tins e fit help you make your mind dey calm or make you comot dey final tin come be sey you go just dey take tins one step at a time no rush yourself oh or make you try to dey solve everytin at once, because you go just lose control make you dey remember sey anxiety, e no go last forever an with time an patience yiu go feel beta

if you won plan your day, you no need too much time even with just five minutes, you fit organize yourself well so you no go waste time or forget important tins. now i go tell you how you fit do am. di first tin be sey you go think about wetin you won do wetin you need do dat dey you go carry small paper you go use your phone self you go ask yourself wetin i gats do today write di most important tins first oh like your work, school or even your haus chores self. make sure sey you no pack too many tins so you go fit focus well. di next tin na to arrange dem by importance, after you don finish write dis list, you go arrange di tasks, you go start di won wey be di most important for yourside and wen dey urgent. di small small ones, den fit wait later, na beta way to make sure sey you no go forget di most impoant tins oh. di next tin be sey you go kon set small time for each of this task wey you won do you go divide your time for example you fit say, I go spend one hour thirty minutes for dis in pot i go kon go market for thirty minutes, and di next fifteen minutes, i go kon do my cleaning. e go help you so dat you no go waste time di next tin e say you go kon include time wen you go relax, no forget to include time wen you go relax oh even na ten minutes, e go help you make you recharge and make you stay sharp and make you pick di next task wey you won do. di next tin kon be sey, you go check your list as you dey go, as you dey finish each task, you go dey thick am. make you show say you don finish am, e go give you sense of say you don do sometin dat day and you go even wan do more. and you see sey with even just five minutes wen you plan your day, your day go dey organized. and you go achieve plenty tins without stress oh make you try am and you go see how well your life go dey pass.

To pay oware ayo uwangi, de dey also call am ayo or mancala, you need two players and di game dey played on di board with twelve small holes and two big holes, one for each players, each of di twelve small holes go get four seeds or pebbles inside am at di beginning. Di goal of di game na to collect di most seed inside your big hole, de dey also call di big hole home, players go tek turns and di game start with one player picking seeds from one of deir small holes. After you don pick di seed, dem go scatter di seed one by one into di next hole, de o con dey drop one seed per hole. If you drop di last seed inside one empty hole for your side of di board, you fit capture seed from di opposite side, if di last seed fall inside hole with other seed, you go con continue dey drop di seed in di next hole. Di game continue until one player collect all di seed on di opponent side or until one side no get enough seed to continur di game. Di player with di most seed for deir home at di end of di game na di person win. To play well you need to think ahead, plan your move and always watch di op, other players move to avoid you loosing your seed.

To stop to dey compare yourself to others, di first thing you go accept sey everybody get different journey, no two pipo dey go the same way. So the achievement and challenges of others no mean sey, you dey fail. Understand sey your own progress dey unique to you, di next thing go con be sey, you go focus on your own goals and your growth, instead of mek you dey look at wetin others dey do, look at how far you don come and wetin you fit do to improve yourself. Dey celebrate your small wins no matter how small e be because, everything dey count. Another important thing na to stop dey use social media life to measure yourself. Social media dey always show di good part of pipu, pipu life but you no see di struggles wey dem dey face, you know sey di thing wey pipo post online, no be di full picture. You go also, dey kind to yourself, you go tok to yourself like you go tok to a friend, no dey too harsh or critical, learn to appreciate yourself for who you be and di progress wey you don mek. Di final thing go con be sey, you go surround yourself with positive pipu, pipu wey go encourage you, and celebrate you and celebrate your growth. Instead of mek dem, mek you feel bad about yourself and you see, if you con follow dis steps you go stop dey compare yourself to others and you go con start dey focus on being the best version of yourself.

dancing fit help us make we increase our mental health make e dey beta condition. and e fit help us in different ways. di first thing be say, dancing dey help us dey release stress, e dey help us make stress dey help us commot stress from our bodi wen you dey dance, your bodi go just dey release chemicals wen e dey call endofine, when which those chemicals, dem dey make you dey feel happy and e dey help you dey reduce ten sion for your bodi. e be like natural mood booster wey go help you make you dey relaxed and make you just dey smile dey jolly dey go. di second thing be say, dat thing fit improve your self confidence, wen you dey dance, e go boost you e go kon make make you dey express yourself well and dey express yourself freely without say you dey fear say wetin pipu go talk. because as you dey as you dey increase um your dancing steps, you dey improve on your dancing steps, you go feel more confident about yourself you go feel free to dey dance for public because you kow say you dey do am well. anoda thing com be say dancing dey help you make you stay active because you see all this physical activities, den dey good for our bodi oh and our mind because if we dey dance almost everytime, e go help you mintain beta health, e go com help you make you reduce how you dey even worry and e go help you make you improe your mood. di last thing com b say dancing fit connect you with others weda na solo or na group dance, you fit share di joy of dancing with pipu around you. and dat wan e dey help promote social connection and e dey help reduce dat feeling wey dey make you feel say you dey lonely inshort dat thing no just dey fun, e dey also good for your mental health, e dey reduce stress, e dey boost your confidence, e kon dey improve your physical health and e dey even help make you dey build beta beta connction wtth pipu so make you dey dance anytime you feel down, e fit be perfect way wey go help you lift your spirit make you feel cool le..

As adults we fit still learn new things but e go require some effort, and patient. First thing na to take your time. Unlike children bah, adult get many responsibility but you fit learn by breaking things down into small manageable step. No rush yourself; give yourself time to learn at your own pace. The second thing be sey you go use practical experience, adult dey learn better wey dem experience things dem for dem sefs. for example if your wan learn how to cook of something, try to do am by yourself while following instruction, because di more you practice, di better you go get, seek out for resources, we live for a world wen full of information. you fit go use books, online courses or even YouTube tutorial to learn new skills. dis resources dey help you understand things better. you go come also surround yourself with people wey get experience. if you wan learn something new, find people wey sabi di skill and ask dem for advice, you go learn faster wen you lis ten to people wen don pass dat road. di final thing na to stay open minded, no let age stop you from learning. always be ready to learn new things, [urn] try dey ask questions and be curious, learning na life long journey and as an adult e no too late to pick up new knowledge and skills. adult fit still learn, by taking things step by step, using practical experience, dey seek resources, dey learn from odas and dey stay open to new ideas because di more you practice, di easier e go become to pick up new things.

sometimes e dey frustrating when you think of how bills just de pile up every month I don taya to dey pay bills because e feel like say no mata how hard you work the money no go ever be enough to cover everything from light bill, to water, to rent, to internet and other bills sometimes e feel like e too much to handle the stress wey come with bills no just dey en e be like sey na cycle wey no go break you go save small but before you know, something else go pop up and you go find yourself dey run to pay another bill e dey hard sometimes to keep up with all the payments especially when unexpected expenses come in sometimes I dey wish say bills no go be part of life or e go jus e nogo jus dey too much for one person to handle but at the same time na? you no fit run from am the best thing to do na to try plan your finances well save small for emergency and try look for ways to reduce unnecessary spending e no dey easy o but one way wey go help na to look for side hustle or try find extra income to help make the burden dey easy for you if you do all this one, e go help reduce the pressure wey bills dey bring and you go come make life dey easier for you at the end of everything, paying bills no go stop but we fit find ways to manage am so e no go feel like burden everytime

ibadan market, na one of di most popular places for nigeria especially for pipu were de du business or wan buy things wer de cheap. for ibadan market, you get market like, dugbe market, bodija market and gbagi market, wer de full of different type of goods. if you go Ibadan market, you go see plenty traders wer dey sell all kinds of things, this things like food stuffs, like yam, pepper, tomatoes, fish, meat, clothes, shoes, even item wey dem dey wer dem de put for house and even electronics. one special thing about ibadan market na sey di prices de very cheap and if you sabi bargain well well you fit buy things cheap pass how e be for other places. di market de always busy. e de busy with pipu wer dey de try de bagain prices and e de ch of e dey also busy with traders wer de shout to call customers make dem come buy dia market. e dey full of life and e dey, e get plenty activities wer de happen for di environment. di environment also de very coloruful because of de way traders go arrange dia goods e go just de enter your eyes. anoda thing wer pipu wer pipu like about Ibadan market na sey, you fit buy both wholesale and retail. if you be trader, you go get better deals to reserve and if you just wan buy for your house, you go see wettin you need. sometimes sef di market fit de crowded and noisy. di experience de always interesting. pipu wer visit Ibadan market de always enjoy di culture, di food and di energy wer di place get. na one of di place wer show di true spirit o Nigerian hustle.

Africa get plenty religion but some dey mysterious well well. One of di most mysterious na di ancient tradition belief wey dem no too dey tok about for places like benin, Nigeria, Ghana and other part of Africa, people still dey follow di ways of deir ancestors, do things like voodoo, ifa or orisa worship. Dis religion dey connected to nature, spirit and ancestors. Den believe sey everything for dis world, trees, water, stone, even wind get spirit. If you sabi how to tok to di spirit you fit get protection, blessings or healings. Di priest and priestess dey act like middle men between people and di god. One mysterious part of dis religion na rituals and sacrifice, de fit use kolanut, palm wine, palm oil, animal or even special dance to communicate with di spirit. Some pipu dey fear am because, di power wey dem sey e get, but for di followers na way to honour deir gods and protect deir community. Even though di religion dey mysterious, e don influence plenty part of African culture like music, art, and festival. E still dey strong today even though plenty pipu no understand am, for di followers na sacred power tradition wey dem no fit abandon.

giving na one of di strongest powers wer human being fit get. e no matter whether na small or na big. di heart of giving de bring joy, love and unity. when you begin give, you de show sey you de care and you fit touch person life in weys wey you yourelf you no even expect. inside our community, giving fit be as simple as to just give person food or to help person wer no fit pay school fees. or e fit just be sey you just give di person encouragement or you advice di person. di power no dey for how much you give o but for di heart wer you take do am. when you give, blessings de follow am. dey sey givers no de lack, na true talk because di more you de give, di more you de open doors for better better things to de enta your life. giving de heal pipu. sometimes, wettin you give fit save person life or you fit give dem hope. di smile wer you go see for di person face go sweet your heart wella. di power of giving no be only for di receiver but di giver too. so make we learn to de give. no wait untill you get plenty, even di smallest thing wer you fit give, di smallest kindness were you go show person, e fit make a big difference for di person life. na so life go de better for everybody

you see dis drug and alcohol addiction na serious matter wey dey scatter pipu life o he dey destroy person health he dey destroy person family and he dey even destroy person future join person wey dey addicted no fi stop by hinself na why to dey enter for the person dem dey call am, intervention dey very important if person wan enter pipu like your family and your friends go come together to help the person see the harm wey the addiction dey cause he no be time to shout or to dey blame the person o, se the person dey do drugs na time to show the person love, and care, and to show dem say you understand dem you fi carry the person go meet professional wey sabi handle wey sabi handle how to handle addiction dem dey call dem rehabilitation centers treatment dey treatmont treatment dey involved o and the treatment be say you go carry dem for counselling you go carry dem for therapy, and sometimes medicine even dey, wey go help dem reduce am the person go need support to leave the drug or alcohol so dat, he go help dem re-organise deir life he no easy but with patience, and love the person fit recover fully we need to talk about dis problem more because

for land or property mata, joint ten ancy and ten ancy common, na two ways wey people fi share ownership, but the two get small difference wen you need to sabi, for joint ten ancy all the owners dem dey call them the joint ten ant, dem get equal share for the propery. If one person die, thats if one of the one person from the joint ten ant die, e own share go automatically transfer to the own, the remaining owners, that means the share wey de person get go go, e go come go share am within the remaining owners. Dem no de, dem no dey use court or lawyers to do am o, dis one na wetin dem dey call the right of survivorship, but for ten ancy common, e no be like that, each person fi get different share of the property, one person fi get fifty percent, another fi get thirty percent and others fi con get twenty percent. if one person die, e own share no go go transfer to the other owners o, e cgo carry im share go the the person family or anybody wey de person right for im will, the main difference na how the property dey pass if person die and how the share dey divide. joint ten ancy good for people wey wan everything equal and simple while you see ten ancy common e better if everybody wan control over their own share, so make you choose wisely

Lack of money no be di main problem na symptom of sometin bigger, e dey show sey sometin no dey balance for how pesin dey manage dia time, skills or opportunities. Sometimes di problem fit be lack of planning, if you no sabi save or invest money, money go just dey finish like sey e get wind, oda times e fit be sey pesin nover develop di right skills or dey use dia talent well. For dis world wetin you sabi do dey determine how money go take reach your hand, environment fit also play role, if opportunity no plenty where you dey or di system dey hard e go make money hard to come by but even for top places pipu wey dey creative and hardworking fit still find way to survive. Di truth be sey to fit lack of money you need to find di root cause of am, learning new skill, planning your spending and looking for better opportunities, money no dey come by luck oh, na strategy and action go bring am. Lack of money na system but di cure dey your hand.

Grocery store na place where everybody dey go buy wetin dem need for house, for dere you go see plenty tins like rice, beans, tomato, yam and even snacks. Di place dey clean organise and everytin dey arranged for shelves, so e easy to find wetin you wan come buy, as you dey enter you go carry basket or trolley, some pipu dey make list before dem, before dem come so dem no go forget wetin dem wan come buy. But odas dey go around dey pick wetin dia eye see, for di grocery store dem dey use price tag so you fit know how much item be, if you like to bargain dis place no be for you oh, dem get counter wey you go pay with cash or card, after you buy finish dem go help you pack your tins for nylon or for one fine bag. Grocery store sweet becos e dey save time and you fit find almost everything you need for one place, make we go grocery store life dey easy wen you plan well.

You see dis tin life bah, na gift wey no get duplicate, even though e no dey perfect but di beauty of life dey for di small small tins wey dey happen for everyday for pesin life, di smell of pesin wey you love, di sounds of birds in di morning or even di cool breeze for evening na all dis tins dey make life dey beautiful, sometimes life go throw challenges but na how you handle dem go matter wetin you see, if you focus on di good tins you go realize sey happiness no dey far, di beauty of life dey for gratitude oh wen you appreciate wetin you get no matter how small e be. Life dey beautiful becos e dey full of possibilities, everyday na new day, na new chance to learn, na chance to love and to grow, e no matter where you dey now you fit always create better moment for your sef and for pipu wey dey around you, so take your time to enjoy life make you cherish di pipu wey dey your corner and den make you no forget sey di beauty of life dey for di way wey you choose to live am, live na true really beautiful something.

You see dis tin life e no long like we dey think am o because time dey waka fast, fast and before you know am, di years don pass na why dem dey talk sey mek we no dey waste time as because sey we nor get time life short, so e good mek person dey live am well and dey plan am well mek you try your best mek you nor dey carry vex upandown no too dey vex for long mek you try dey forgive people, mek you love your family and your friends and mek you enjoy the sweet moments for dis life o, because life is short If you get dream, you gats begin dey chase am naw no dey wait till tomorrow because even do tomorrow sef, e never sure no dey wait till tomorrow because even do tomorrow sef, e never sure mek you try mek you dey help others mek you do wetin dey make you happy and mek you always dey thank God for the time wey you dey alive because, plenty people don don come, and den don go and sometimes sef, den still dey wish sey den go come back, mek den right some of di wrongs wey den don do but mek you remember sey, no be how long, you live matter o, na how well you live am, so mek you try dey live am to di fullest, make you comot wori for your mind, and mek you dey plan for di future also, but mek you begin dey act for am o, no dey waste time

for your mind, to de live with roommates de e go fit de always sweet but reality sometimes e de show another different thing. for your expectations, you go think say you and your roommate na go de live like best friends. you go think say una go de gist everyday, go de watch movies together or una go come de share food also una you go come even think say de house go always dey neat because una go de cooperate de clean am together. wen e come to de pay bill sef you go think sey e go de easy because una go share am and everybody go respect dem self. na peaceful and fun life you de imagine so. but you see de reality, e fit shock you. sometimes your roommate fit scatter house anyhow, go go leave dirty plate for sink or e go de shout de time when i return to rest. some no de even respect your personal space o, dey go just de carry visitor de come anyhowde enta room even though de no tell you. even de bills sef e fit cause quarrel especially if person no de pay their share on time. di truth be say everybody no get the same life style or habit. if you de live with roommate, e de teach patience and e de also teach understanding but e no always dey easy. if you wan enjoy now, communication and respect de very important o. una no always match una expectations but with di small small sacrifice where una go de do, una fit still make am work. reality no perfect, but e fit still sweet if una try.

Immediate family na the closest pipu to person family e include parents, siblings that means your brothers and your sisters and e also include children. For some cases self e fit include husband and or wife thats for pipu wey don marry. Parents like mama and papa, na the first pipu wey dey guide and dey support person for life oo then you see your siblings that means your brother and your sisters weda na the ones wey old pass you or the ones wey you old you senior dey share una dey share bond wey dey strong even though somtimes una dey quarrel o. If person don marry or e get children, dem too dem join as the immediate family because dem dey also build the foundation of the fam of the home. The immediate family na where love, care and understanding dey start from, dem dey support you for good and for bad time, dem dey give you beta advise, dem dey make sure you dey follow the right pattern and you know wetin you dey do and na dem be the first pipu wey go celebrate you if you win anything and dem go still stand by you even though you dey face any challenge. Immediate family na small cycle o but the connection e dey dey very important, so make we dey try to dey hold the connection well

my bed time routine, dey help me to dey unwind from busy day, and e go con help me prepare my body, and my mind so dat i go fit sleep well. i go start, by wraping up some small small task wey i get, or i go start by arranging tings i need for the next day, tings like cloth wey i go wear, i go try organise the bag wey i go use comot tomorrow. after dat one, i go tek warm bath, wey dey help me feel fresh, e go con mek me relax. the next ting be sey i go brush my teeth, sometimes sef i go con drink warm cup of tea or water, so dat e go help ma calm my system. sometimes i fit read book, or i go write inside my journal, or i go lis ten to soft music wey e go help me clear my mind and con help me reduce stress. if i need to check my phone, i go do am briefly, but i always mek sure sey i keep am aside before sleeping, so dat noting go wake me based on the phone, den the final ting be sey i go lie down for my bed, i go con say short prayer, i go con see wetin don happen for dis my day, wey i fit learn from, den dat one, as the room go con dey quiet, i go close my eye, and allow mysef mek sleep carry me waka. my routine no just dey help me rest o, e dey prepare me for better day tomorrow.

My evening routine na my favorite part of di day becos e dey help me dey feel at peace I dey start by making sure sey i don clean my space I go make sure sey everywhere clean and e dey organized Then I go come prepare small dinner for my sef I go come enjoy am slowly. Sometimes sef I go dey play soft music or I go dey watch film. After I don finish chop, i go come take warm shower So dat e go help to watch off di stress wen I don suffer dat day Dis na one of di best part becos e dey make my body dey koole Once I don freshen up I go come settle down with book or I go carry journal wey I go write all my thought. And as I dey write or I dey read, I dey sip my warm tea I try, I dey try to keep di atmosphere make e dey cozy Naim be sey I dey try to off light or I go reduce di light make di light no dey shout well well Sometimes sef I just use scented candle. Sometimes before I, before I sleep I dey spend a few minutes, I go come reflect on wetin don happen dat day I go come say a prayer becos I dey grateful for di little beautiful moment My routine dey simple oh, but e always live me dey feel good and dey get ready for better sleep dat night

for nigeria today, di wahala of minimum wages don mek workers taya di nigeria labour congress we dem dey call NLC don dey shout sey workers dey suffer as cost of living dey rise but salary never increase na why dem don decide sey strike na di only way wen dem fit get government mek government hear their cry workers dey complain sey di current minimum wage no fit cover basic needs like food, transport, rent and children school fees join. tins dey cost everiday but salary jus dey stagnant. ha person go survive like dat na wetin dey push di NLC to demand beta pay for di workers and during dis strike, workers go stay away from work, from office, market or any job wen dem dey do. di aim na to show government sey workers no go fit work under di kind hardship wen di minimum wage dey cost. di NLC don call on government to increase di minimum wage so workers fit live beta life and dey go take care of their families, dis strike no be small tin oh because if di government no act fast, e fit affect di economy but di workers believe sey na d i only way wey goernment go take hear their cry de dey demand respect fr their hard work. and di right to earn enough to live well. di strike na reminder sey workers dey important for di growth of di country oh and di government gas treat dem with beta pay by making by making sey dis minimum wage sey de incrase am mek e dey reasonable because na pesin wen chop na in dey work.

For Nigeria especially for night, di Street food culture e just dey grow from Lagos to Abuja di Street food dey, di street dey busy with vendors of food wey dey sell different kind of snacks, di smell of roasted suya, fried yam, akara and pepper peppered fish go filled di air e go kon even make am hard for pipu wey dey pass make dem no stop. In di night di street come alive as pipu go just sit down go dey enjoy di local delicacy. You go find suya, you go find puff puff, you go even find bole with pepper sauce, fried yam with pepper sauce and moimoi na e also dey available oh, wetin dey make am special na how food dey bring pipu together.

Non formal learning na learning wey no follow di traditional skul system, e dey happen outside class room but still dey structured, still dey structured dis kain learning fit happen through workshop, community program or even online courses e no get strict rule like di formal education but e still dey help pesin gain skills, knowledge and experience. Di beauty of non formal learning be sey, e dey flexible and e dey fit any age or background, e fit be learning for work, life skill or personal interest, pipu fit learn new tin at dia own pace and e dey very practical, helping dem apply wetin dem learn immediately. Non formal learning na powerful tool for self improvement becos e dey, e dey all about learning in a way wey suit your own life.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

today we wan talk about how to stop dey bleeding when person eh get injury how you wan take stop am before the arrival of doctors or first bank cos person naw, e fit lose a lot of blood within five minutes first an formost na you go call 911 call anybody wey fit help you stop the blood so as you dey wait for the people wey you call, na you need to first do first aid for that person then find, try to find the source of thebleeding check the person arm check the person leg check him neck check him armpit, check him crouch check all those pleces where dey bleeding from dey come. check whether na large colume of bleeding whether na volume of blood, or na very large blood dey come out then try to cover that place with apron or you apply direct into to press that place so that make the blood stop if e be sey, the blood never still stop, then keep pressure for that wound press am well well so that the blood go stop if e be say the wound dey deep inside then try to use a tonicet for the wound then, any tonicet wey you use, wey dey tin dey hot dey pepper well well, try to dey tell de person say e dey pepper oh so if you wan use am, cover the place well eh avove the one na him you go tie with that tonicet tie am tight well well ehhen if e be sey de blood still dey come out e fit use second tonicket take tie am then you hold am like that till the people wey you call 911 come so as them dey come now then you explain evertyhing wey you know to dem eh hen before dem go come carry the person go hospitle

Historic protest don always dey change society for every decade as people dey gather to fight for justice for beta live and equal rights for early twenty Forth century women comot to fight so dey go get voting right while workers protest for beta salary and for safe working conditions nah later civil right movement for places like America fighting and segregation while country wey dey under colonial run dey protest to get freedom for nineteen sixties and seventies people protest again vertinal war dey con dey demand gender equality and by late twentieth century movement like LGBTQ rights anti nuclear protest and environmental campaigns begin gain ground and nah for two thousand people gather to protest Iraq war and dey con call for climate change nah recent times nah hin movement like black lives matter fighting for future and protest against bad governance for places like Nigeria and other countries don show say collective actions fit still fight inequality and fit still inspire

Transportation for Nigeria na big part of our daily life oo, and people get plenty option wey dey help them dey move from one place to another d means of transportation dey depend on di area whether na city abi na village on a highway d first people dey use na Keke napep, for cities like Lagos, Abuja and Kano, Keke napep dey popular oo e dey cheap and e fey carry three to four passengers at once e dey perfect for short journey inside town di second one na Okada. Okada na fast option, especially for places where road no good or traffic dey too much but e no too safe, and for cities like Lagos, dey don even ban am for certain area we con get the danfo bus. Danfo dey rule the road for big cities like Lagos o e dey carry many passengers and e fey go long distances but for sometimes ehnnn, di bus no too dey comfortable and the drivers dem too dey hurry we con get people people get their own cars and dey con even, we con even get taxis again, some people dey use their private cars while others dey hire taxi for places like Abuja, u fit even see some kind of services like dem boat and dem Uber where den very comfortable for u but e dey expensive we con get train train service dey grow for Nigeria now, for places like Lagos to Ibadan, di new modern train dey carry plenty people and e dey affordable, old trains still dey run for some places Sha we con get aeroplane na, for long distant travel between states Aeroplane dey fast but e dey expensive Nigeria get plenty airport and di aeroplane dey common for business people and travellers we still get our boat ooo for river nile area like Rivers and Bayelsa, people dey use boat and to dey move from one place to another e dey important for places where road no dey den we con get di kind of people wen dem dey use their leg to worker for short distances ehnnn, na plenty Nigerians na still leg dem dey use dey waka dey reach where dem dey go. ‎